mbokk yi asalaamaaleykum dellusiwaat rek <hesitation> ci antenne rajo Ndefleng FM Fatick di leen jaajëfalaat bu baax abaax ci <breath> kóolute gi ak tamit ànd bi ngeen ànd ak saxoo bi ngeen saxoo lii di rajo Ndefleng FM Fatick <breath> tey nag ñuy ñëwaat ci sunuy émissions jagleel ko lii di jaww ji waaye environnement bi ak climat bi nga xam ne <breath> <hesitation> Sénégal gii nag la ñoo ko sañ a waxee ndax fii la ñu nekk te fii la ñuy dund <breath> <hesitation> di jaajëfal rek <hesitation> sunu technicien DJ Madou moom itamit ci liggéey bu rafet bi muy def di ko ànd ak ñun ci kaddu gi Maguette Mbaye ngeen ciy àndal <breath> tey nag may ànd ci sama émission ñetti invités ñoom itamit di leen nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax ci acceptation invitation bi <smacks lips> tey nag ñuy waxtaanee ñu jël comme thème rek ci <hesitation> muy thème information climatique et son importance dans les activités agricoles loolu bu ñu ko waxee xel day daal di dem rek <breath> ci mbéy mi <hesitation> waaye xel tamit day daal di dem ci ci càmm gi ndax bu ñu nee climat lépp lay daal di laal <breath> kon dañuy jaajëfal rek képp ku ñuy déglu di leen wax ni une heure d' horloge lay doon ñu ànd koog yéen <breath> di nuyu njëkkee suñu nuyu nag di ko jox moom itamit kii di El Hadji Diouf di paysan waaye tamit di <hesitation> Ibrahima Diouf ANCAR Diouf ANCAR nag ku ne xam na ko ñu ngi koy nuyu ñun itamit bu baax a baax ANCAR nag di agence nationale de conseil agricole <breath> et rural voilà ñu ngi koy jaajëfalaat bu baax a baax <breath> waaye di nuyu kii di Maodo ñuy ànd ak moom saa su ne ci sunu ay émission <breath> <hesitation> naatable wu leen ko ndax ñëpp a ko fiy daal di xàmmee fii ci rajo Ndefleng FM bu Fatick ak auditeurs yi ñuy déglu <breath> mu yor wàllu météo fii ci région de Fatick <breath> di leen dalal jàmm di leen bàyyi nag ñu daal di ñoom it nuyoo ci sunuy antennes nuyu sunuy mbokku auditeurs ñu daal di tàmbali waxtaan bi njëkkee ko ci Diouf ñu ngi lay jaajëfalaat bu baax a baax di la bàyyi nga nuyoo sunu mbokki auditeurs yi

kontaan nañu ci yow bu baax a baax di la remercier ci sa acceptation invitation El Hadj Diouf yow tamit dañu lay bàyyi rek nga daal di nuyoo ñu dalal la jàmm
<hesitation> salaamaaleykum <hesitation> jaajëf maa ngi nuyu d' abord directeur rajo bi <hesitation> lawal ko ci bépp liggéeykat bu nekk ci rajo bi aussi di leen jaajëfal di rafetlu également thème :ra bi di nuyu sama ñaari techniciens yi ma seq nii nag ki nga xam ne kii mooy représenter météo ak ki nga xam ne moo f nekkal ANCAR di nuyu képp kuy béykat aussi te waxtu wi ñu nekk nii nga di ñu déglu rawatina nag ñi nga xam ne ñoom laa bokkal coopérative bi di coopérative des jeunes producteurs agropastorale de la région de Fatick maa ngi nuyu képp kuy béykat ak képp kuy sàmmkat jërëjëf
am na solo Maodo dañu lay bàyyi rek yow it dalalaat la ci ci sunu ay <hesitation> locaux
waaw jërëjëf <hesitation> soxna Maguette maa ngi nuyu nuyu ñëpp di jël nuyoo bi di ci jiital directeur rajo Ndefleng FM di nuyu journalistes yi su ma nuyoo journalistes yi yaakaar naa ni nuyoo boobu dañu koy teg sa loxo di nuyu techniciens yi di beral nag nuyoo auditeurs Ndefleng FM yëpp parce que gis naa ni wax dëgg yàlla xaw naa ci am sax lu ma bett quoi muy <hesitation> agréable surprise parce que man foogoon naa ni Ndefleng FM xëy na dafa nekk rek ci boru Mbol gii mais bi ma commencé di liggéey ak yéen gis naa ne fii ba Fimela fii ba Diofior nit yi ñi ngi may woo donc maa ngi gis ni daal nit ñi ñu ngi leen di suivre ñu ngi leen di déglu donc di profiter ci occasion bi di leen ñaanal jàmm di leen ñaax aussi vraiment li ngeen di liggéeyee rafet na ngeen ciy continuer vraiment di seq ak liggéey bi tey ak suma rakk suma xarit Ibrahima Diouf bu ANCAR nga xamante ni moom wax dëgg yàlla ànd bi yàgg na lool di nuyu aussi monsieur Diouf bu nga xamante ne bi tey moom moo fi représenté <breath> coopérative bu <hesitation> agropastorale bu <hesitation> région de Fatick donc daal maa ngi nuyu ñëpp

Maodo damay des ak yow rek ndax dañu wax thème bu am solo muy information <breath> waaye wax lii li importance teg ci climat tey bu ñu doon tënk ñett yooyu noonu ci ci ci <hesitation> deux minutes !fra rek nan nga koy tënkee
<hesitation> xam nga information climatique moom yaakaar naa bu fekkee dañu ko bëgg a tënk rek dañuy wax ne moom mooy intrant bu njëkk ci mbey
am na solo
yàgg naa di wax fii ni leen bu fekkee nee naa damay béy ba am suuf si nga xam ñëpp xam nañu suuf si suuf su baax la suuf bu riche la mu am des in kii quoi des semences de qualité am yenn intrant yi bu ñu engrais urée de qualité su ma amul ndox yaakaar naa ne mbéy moomu day sooxedu dem donc ndox moomu muy maanaam ndoxu taw bi bi nga xamante ne bii moom la ñu soxla pour béy ki nga xamante ne bii moom moo la koy xibaar yaakaar naa ni kooku <hesitation> war nga ko jox kii quoi cër bu rëy donc ñun dañu jàpp rek ni que ni information climatique bi vraiment dafa nekk un intrant de taille man damay wax sax ni que ni toujours moom mooy le premier intrant bi nga xamante ni bii moom la béykat bi war a mun a maitriser pour mën a <hesitation> mener à bien ses activités agricoles
<hesitation> <hesitation> mais dañoo wax information ba pare wax importance tey kan exactement moo war a jowxe importance lii nga xamante moom mooy seen yëgle ndax nag au delà de li ngeen di wax am na ñoo xamante ne ñoom ñooy cible yi waaye am na tamit loo leen ciy jublu voilà kan <hesitation> ñan nga xamante ne ñoom ñooy destinataires yi
destinataires principaux yi moom mooy <noise> les agriculteurs bu ñu nee agriculteur nag bàyyi wu ñu kenn parce que dañu naan bon la grande agriculture donc li ñuy wax ki nga xamante ne bii mi ngi gàddu ileeram di dugg ci tool biy béy mais aussi on s' intéresse <hesitation> à l' éleveur wala ci gàttal pasteur bi nga xamante ni bi moom aussi dafa am ay jur <hesitation> ci ci ñun ñëpp ñu bokk kii quoi bokk àll bi donc yaakaar naa ne information boobu ñun ñëpp la itteel sax boo xoolee bu ñuy bi ñuy wax loolu bi ñu nee par exemple <hesitation> mbéy <hesitation> soxla nga information war nga xam nawet ndax dina gudd wala dina gàtt bés sangam dina taw taw bi dina am doole wala du am doole ndax bu tawee commencement bi dina am ay pauses maanaam ay tekk-tekkaaral comme li ñu daloon ren <hesitation> ba xam ndax yow war nga automatiquement bu tawee da nga war a déclencher sa jiw wala da nga mën a xaaraat yooyu yaakaar naa aspect la yi nga xamante ne bii soxal na béykat bi mais sàmmkat bi aussi war na mën a xam ni <hesitation> mbéy mi am na fu muy toll moom war na mën a jéggaani ndox xam nga dañu nekk ci zone bi nga xamante ni presque nit ñi dañuy def li ñuy wax élevage extensif mu nekk élevage bi nga xamante ne bii dafa yaatu da nga dugg fii ci àll bi léegi gis fi <hesitation> benn producteur bi nga xamante ne bii non seulement béykat la mais ci biir këram dafay yor ñetti téeméeri xar yor juróom fukk wala jëm kii quoi juróom-benn fukki nag donc loolu day toll période bi nga xamante ne bii doo mën a mën a mën kii quoi dootul a mën a dundal

fi nga xamante ni fa la taw bi njëkke fa la ñuy dem jéem a gatandu ndox mi ànd ak moom nag di dellu si généralement <noise> période bii nga xamante ni bii bi ñu toog nga xam ne ci la <hesitation> <breath> li ñu wax ne nawet bi mi ngi tàggatoo xam ne nit ñi récolter na ñu ba <hesitation> ngar gerte gi wala ñu ñu ñu ñu ñu kii ko ñu naaf ko ba pare jël <hesitation> dugub ji aussi daal di ko stocké quelque part dégg nga période boobu ci la ñuy soog a dellu si encore ak jur gi su ko defee ñu mën leen bàyyi léegi ñu dellusiwaat encore ci biir tool yi daal di fay nekk bi ñu nekkee ci biir tool yi daal di fay tas def fa ay * bu ko defee mu mun a encore enrichir suuf soosu bu ko defee bu déwénee encore bu ñu ñëwaatee bu ñu ko <hesitation> béyaatee mu daal di nekk vraiment mbéy bi nga xamante ni bu mucc ayib lay doon

di ko wax sous le contrôle <breath> de l' ANCAR ñoom * sax <breath> ñoom ñooy actuellement les personnes les mieux indiquées pour dugg ci domaine boobu mais pour wax rek ni la donc information climatique bi <breath> ñi mu gën a soxal moom mooy les agriculteurs ñi mu gën a soxal moom mooy les éleveurs
am na solo <hesitation> Maodo ñu ngi lay jaajëfalaat bu baax a baax Diouf balaa ñuy dugg nag <hesitation> ci lii nga xamante ni moom mooy sujet bi <breath> dikkaat rek ci ANCAR lan moo ko tax a jóg ak <hesitation> fan mooy zone d' intervention ANCAR

d' accord wax nga sànq bonne pratique ñu gis ne tamit béykat yi am na foo xamante ne dañuy béy ñaari ñaari mbir ci benn suuf loolu doon loo xamante ni da leen di indil ay jafe-jafe <breath> waaye wax nga tamit bonne pratique muy engrais bi nga xamante ne <hesitation> béykat yi dañ koy utiliser ndax yéen a ngi leen di jàppale ci fànn woowu

ndax bu dee météo information bi ci yéen la ñu koy jaarale ngeen daal di ko jox ñi nga xamante ne ñoom ñooy paysans yi ñu mun a jàpp loolu bu baax a baax kii di El Hadj daal di leen fiy toogal du ñàkk mu dikkaat ci jafe-jafe yi nga xamante nañ koy am ci avant information :fa bi di ñëw ndax du ñàkk nag ay retards di ci am wala ñoom ñi nga xamante ne mun nañu dajale paysans yëpp sànq Diouf wax na ko nee na da ngeen nekk ci ay coopératives nekk ci groupe de <hesitation> yoo leen di activé wu ak yëpp mais du ñàkk xëy na am na ay jafe-jafe yoo xamante ni bëgg nga ko soulever bu ko defee ñii nga xamante ni ñoom ñooy seen ay supérieurs ni ñu ko mën a tuddee <breath> ñoom ñu mën cee indi ay solutions
<hesitation> jërëjëf <hesitation> Soxna Mbaye <hesitation> comme ni ko sama ñaari naataangoo yi waxee léegi rek <hesitation> dañoo toll ci jamono yoo xam ne

dëgg la
mais mbéy léegi moo xam dugub la moo xam gerte la moo xam pastèque la léegi entreprise la te képp kuy ubbi entreprise da ngay soxla ay techniciens yoo xam ne ñooy lay téye di la gunge di la xelal
dëgg la
moom la ñu donc information météo di ñu itteel dëgg la dañoo nekk léegi nag ci organiser wu comme ni ko Diouf waxee léegi ci yoo xam ne ay bonnes pratiques lañ ko waxee <breath> nga xam nag ñun dañoo organiser wu en coopérative wala en GIE wala en central d' achat nga xam béykat yëpp ci lañ nekk pour mun a taataan xibaar yooyu mun koo jëfandikoo avant ñuy dugg ci nawet bi ci biir nawet bi ak bu nawet bi di jeex à cahque fois donc <hesitation> météo dañuy gunge ak ni nga xam ne noonu la ñu encore service ANCAR aussi di ñu gunge xëy na nag du ñàkk jafe-jafe axakay dina ci am parce que dañoo toll ci jamono yoo xam ne xëy na du ñëpp a nekk ci zone boo xam ne information bi dina accéssible moo tax dana am ñoo xam ne <hesitation> dinañ jot ci information bi à temps waaye dina am ñoo xam ne heure bi ñu koy jot aussi du nekk à temps am na aussi beneen jafe-jafe bu ci nekk mooy ne béykat yida cee am ñoo xam ne xëy na ba léegi tey <hesitation> dañoo xaw a des ci jamono maam ba tey <smacks lips> <hesitation> xëy na du ñu fonk lool information météo mais dañoo xaw a des ci cosaan bi ba tey xanaa loolu rek moo nekk jafe-jafe parce que am léegi information météo nag nekkatul nekkatul jafe-jafe dès l' instant que ni ñu ko organiser mun nga koo jëlee fànn wu nekk mën nga ko jëlee à travers l' internet mën nga koo jëlee à travers la rajo mën na koo jëlee même ci ay ay SMS parce que Diouf mii toog ñun ñu koy jaajëfal bu baax

kon léegi loolu yombal na ñu ko dana tax balaa nawet bi dugg balaa ñuy dugg ci nawet bi danañ xam ne ñun ñii kat nawet bi ñu dugg nii nawet bu nar a gudd lay doon wqala bu nar a gàtt lay doon nawet bu nar a bëri ndox lay doon bu loolu amee béykat bi dana mën a fagu préparer wu xam yan types de semence lay ji
d' accord
kon yooyu bu amee <hesitation> wax dëgg yàlla fi mu ne nii daal xanaa ñi nga xam ne daal mën naa wax ne xëy na dañoo des ca jamono maam ya ñoo ci xaw a tardé tuuti parce que wax naa léegi nii <breath> léegi léegi moom mbéy ak fu mu mën a doon rek entreprise la te képp ku ubbi entreprise moom soxla nga ay techniciens donc loolu daal jafe-jafe bi ci mën a nekk daal fi mu ne nii nekkatul wax dëgg yàlla ci parce que téléphone boo ko yoree mun nga ko am rajo boo ko yoree mun nga ko am kon léegi daal xanaa di jéem a soppi xel yi te ànd ak jamono rek moo ci mën a nekk loolu laa ci mën a wax
ñu jéem a soppi xel yi ànd ak jamono surtout war nañoo tamit di dimbale béykat yi ci loolu bu baax a baax sant nga léegi Diouf mais dafa am benn travail de terrain boo xam ne Diouf di ngeen ko war di mën a def avant et après lii di hivernage <breath> tey yan stratégies ngeen tegoon pour mun a liggéey ak ñii di paysans yi

d' accord

kon maanaam bu ñu la déggee bu baax qualité suuf bi da cee am solo bu baax ak <hesitation> ni nga xamante ne moom la ñuy waajalee lii di nawet bi d' accord <hesitation> Maodo dañuy daal di ñëwaat ci yow rek <noise> <hesitation> du ñàkk nag <noise> résistance di am ci population bi ngeen di jox information yeeg yooyu <breath> mais am na benn <hesitation> phénomène bu ñuy gis mooy <hesitation> ñii di producteurs yi dañu bëgg engrais dañu ko bëgg lool su ñu ko deful sax ci seen <hesitation> li nga xam moom mooy li ñu war a béy <breath> day mel ni ñoom béyuñu <breath> te léegi dañu gis <hesitation> organisation yu bëri di dugg ci dëkk bi di wax naan promotion de <breath> <hesitation> tos wala promotion lii nga xamante ne moom mooy saxeyaay yeeg yooyu noonu <breath> ndax loolu am na benn rapport wala bu muy def ci météo <breath> wala bu muy def ci changements climatiques yi
<hesitation> waaw am na rapport ci changement climatique bi parce que bon boo xoolee engrais pratiquement :ra ay kii la quoi ay produits chmiques la ñu donc <hesitation> léegi ak mesure d' adaptation yi nga xamante ni bii moom moo am ci changement clmatique tax na fu mu nekk nii gars yi dañuy def <hesitation> ce qu' on appelle donc la promotion de l' économie verte économie verte nag moom boo ko déggee moom mooy <hesitation> économie bi nga xamante ni bii da nga koy def <hesitation> te du exacerber la couche d' ozone bi nga xamante ne bii moom moo ñuy jural <hesitation> phénomène yi nga xamante ne bii moom la ñu gis donc ci kaw loolu bu fekkee mën nañ ko li gën moom mooy ñu wëlbatiku jublu ci loolu maanaam di dem ci ay tos ak i wala ay engrais kii quoi li ñuy wax ay engrais bio am na am na day béy nga engrais bio engrais bi nga xamante ne bii <breath> c' est pas ay kii quoi ay engrais chimique dégg nga comme ay tos yeeg ay yeneen kii ngay wax quoi dégg nga <breath> yooyu c' est des produit yi nga wxamante ne bi bu fekkee mën na nekk moom moo gën mais problème bi mooy que par rapport ak ñun li ñuy béy dégg nga mënuñu am li nga xamante ne bii moom mooy moom mooy kii quoi moom mooy matal loolu quoi dégg nga mais wax fa dëgg yàlla bu fekkee ñëpp mënoon nañu ñu tourner dem ci li ñuy wax moom mooy les engrais bios dégg nga wala ñu dem di di di def vraiment <breath> une agriculture verte <breath> xam ne du ñu laal dara loo xamante ni produit chimique la loolu moom mooy li nga xamante ne bii moom moo gën <breath> parce que c' est encore :fa une autre forme de lutte contre kii quoi <hesitation> les kii quoi les changement climatiques mais malheureusement bon doole jooju amu fi et que dafay xaw a doy waar daal bu ñu ko bëggee def xëy na kooku bu ñu ko bëggoon par exemple appliquer tey ci benn zone ñi nga xamante ni bi ñoo am ay jur yu bëri wala yu mel noonu rek ñoom ñoo ci mën a génn mais ñi ci des yëpp boo moytuwul du ñu mën a kii quoi te xam nañ ne léegi <breath> suuf suuf bi dafa kii quoi dafa dafa dee donc booy béy il faut forcément nga am engrais il faut forcément aussi nga am <hesitation> phospahte wala nga def ci donc urée pour <hesitation> vraiment suuf si mën a mën a kii quoi mën a mën a kii quoi mën a dundaat quoi donc c' est des <breath> produits chimiques yi nga xamante ne bii vraiment dañ koy kii quoi dañ koy soxla donte ne xam nañ que ni <breath> moog changement climatique xëy na kii wu ñu quoi ànduñu mais dañ koy soxla pour <hesitation> vraiment ñu mën a mën a kii quoi mën a dem quoi

<hesitation> El Hadj booy gis ne <hesitation> lii di produits chimiques yi ngeen di utiliser léegi muy engrais boobu noonu <breath> njëkkutoon bu njëkkaan amu fi woon kon lépp loo leen mën a jàpp tamit war ngeen ko mën a bàyyi comme ni ko ni ko ni ko Diuou waxee

mais tamit da leen d amal rendement ci seen wér-gu-yaram
<hesitation> <hesitation> <hesitation> d¨égg la comme ni ko maodo waxee léegi engrais produit chimique la da di ne nag béykat <hesitation> li ci ëpp li muy xalaat mooy rendement immédiat da di ne engrais boo ko defee da ngay gis ne nawet bu nawet wàccee la ngay récolter bokkul ak la nga daan récolter booba defoo ko woon donc <hesitation> gaawantu boobu nga xam ne dama koy def léegi am rendement dina tax ba béykat yi léegi dañoo gaaw a sotti ci engrais bi nga xam ne boo ko amul rek dafay mel ni da ngay am psychose sax yaakaar ne moom du ma am dara dëgg la tos bi nag <hesitation> moo gën parce que li ko Diouf waxee léegi engrais bi balaa am effet dëggantaan fekk tool booba dañu ko tos d' abord sax ci lay gën a am doole ci lay gën a am doole te aussi boo demee ci côté wér-gu-yaram <hesitation> béyoon sans engrais xëy na moo gënoon ci population bi mais dañuy sóoraale aussi ne dañoo nekk ci dëkk boo xam ne amuñu doole <smacks lips> amuñu doole tax na ba <hesitation> ni ñu waroon a defee tool yi ak tool yi nga xam ne li nga am li ngeen am ci tool li nga li ngeen am ci suuf nga war koo béy war koo séddoo ak waa ñi nga bokkal kër yëpp day tuuti tellement que boo ci deful engrais da ngay tiit ne kat man du ma am lu ma dundee saw waxatu ma lu ma jaay du ma am lu ma dundee <breath> loolu yëpp facteurs yooyu yëpp mooy tax béykat bi léegi bu amul engrasi rek day xaw a jaaxle ensuite boo demee ci côté bio bi bio bi fi ñu toll nii ci Sénégal dafa